Onduli oshinamwenyo shomokuti hashi kala uunene moshikunino shiinamwenyo ano me Etosha National Park , opo wuyoolole onduli otoyi mono kothingo yayo ndjono ondeendeka oshowo omayala gayo ngono oma shunga noma tokele .

Iimeno yimwe oyi li hayi tila oonte dhetango, onkene aanafaalama oye ya po nomikalo dhono dhokukuna iimeno momahala ga gamenwa , opo yi kale inaayi gumwa koonte odhindji yo yaase nenge kaayi kwatwe kuupuka.

Oshitunda nohedhi, oshilongo nomukalo gwasho. Aantu yomihoko dhayoolokathana oye na iituthi oshowo iinima mbyono yasimaneka momithigululwakalo dhawo ngaashi naanaa Aawambo yena oshituthi shono sholufuko.

Otuna iikwamawawa ya yoolokathana, mbyono hayi kala pomahala ga yoolokathana ngashi otuna oondjuhwa dhono hadhi kala momagumbo, tse tuna wo uudhila mbono hawu kala momakuti, ihawu tekulwa kaantu.

Aantu mbono aanongo nosho woo mbono aanyenge . Oye ya po momikalo odhindji mono taya vulu oku hwepopaleka oonkalo dhawo uuna tashiya piilonga . Oye yapo nomashina ngono taga pulula go taga kunu kugo gene.

Oku kuna iimeno muupoto nande tutye muupokopoko uushona ogo omukalo guli hagu longithwa kaanafaalama opo ya hupithe evi lyawo yo ya kwashilipaleke wo kutya iimeno yawo oya silwa oshimpwiyu oku za petameko lela.

Oohi odho dhimwe dhomiinima mbyono ya simana unene meliko lyoshilongo, molwaashono uuna mwa tekula oohi moshilongo sheni, nena omwa kwashilipalekwa kutya otamu mono iiyemo ya gwana nawa yoshilongo, ne woo otamu mono iikulya yaakalimo yo moshilongo sheni.

Omahala gomathuwilo ohaga kala taga monika nawa noonkondo, opo ganane aataleli po osho woo aantu mbono taa vulu oku kwathele oongeshefa dhino dhiye komeho uuna yafuta iimaliwa yawo.

Aamuni yoohi nenge aantu mbono haatekula oohi ohaa kwa shilipaleke kutya oohi dhawo odhili aluhe momeya gayela. Opo yedhi kaleke kokule nomikithi oshowo nomawuwehame inaagategelelika.

Mokuti nosho woo momithitu omuna iinamwenyo ya yoolokathana miiyamakuti ya yoolokathana .Mono mwa kwatelwa ookahenge, oomenye nosho woo iinamwenyo oyindji yindji.

Mefuta yaNamibia, noshowo momilonga naampoka hapu adhika omeya, ohamu kala oohi dhomaludhi ga yoolokathana, oohi dhomalwaala ga yoolokatha noohi dhina ongushu ya yoolokathana ngele ota tu dhilanditha.

Komahala hono haku kala kuna oondundu ihaku kala nana kuna iihwa, omiti nenge omano omale leka ohaku kala kuna owala uumwiidhi nuuhwa uushushuka mbono ihawu mana po omeya.

Kehe omuntu okuna oshinima shono ehole okuninga. Shono itaala kutya ohashi mukutha ezaza nenge ohashi mu kaleke u uvite ombili komwenyo. Aantu yamwe oye hole okuumba uutati yo yamwe oye hole oku kayila oonkambe.

Aanafaalama oyeyapo nomukalo omupe go omupu goku tekela iimeno yawo mono haya tula ominino moondjila dha lambalala kehe mpoka pwa kunwa yo tayedhi kwatakanitha noopomba opo dhiwape dhi pupaleke oku tekela.

Aanafalama oyeya po nomikalo dha yoolokathana, mpono taa gamene iimeno yawo yaa halike kuupuka, ngaashi oku kuna omatama geli kuuti mbono wa za po pevi.

Momahala gamwe moshilongo shetu Namibia, oshili ompumbwe opo aantu yakale yena oopomba dhawo momagumbo, onkene opuna owala opomba ndjono kaakwashigwana ayehe, hono aantu ayehe haayi, opo ya wape ya ka teke omeya.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinima mbyono iipu nayi nokutekulwa Molwaashoka ihadhi pumbwa iilonga oyindji, Shapumbiwa iikulya owala, omeya noshowo egumbo lyayela nawa mono tovulu oku tekulila oondjuhwa dhoye

Aatalelipo okuza kiilongo niilongo, ohaya futu iimaliwa yoongushu dha yoolokathana, opo ya tale omahala ngono geli giikalekwelwa moshilongo shetu Namibia, ngaashi pomahala mpono, ho vulu oku kala po, opo wu tale etango nkene tali ningine.

Oohi odhi li pamaludhi nomaludhi. Tu na mo oohi ndhoka oonene tse tu na mo oohi ndhoka oonshona. Oohi ndhoka oonene unene ohadhi adhika momafuta dho ndhi oonshona ngaashi oontangu tadhi adhika momadhiya nenge momeya ngono hage ya nefundja.

Aanafalama oyeli yehole iinima yawo tayi monika nawa, shosho twaadha yakuna iimeno yawo momikweyo , iimeno yalandulathana nawa, tayi monika nawa, tayi hili mbono yahala okutala, yo tayi gandja woo ombili yokomwenyo kwaambo yeyitala.

Uudhila owo iinamwenyo mbyono hayi kala komagumbo ngono haga ithanwa iihandhila. uudhila otowu adha wa tungila komiti ihawu tungile naana pevi olundji.

Oohi ihadhi liwa owala ngele dha koko dha ninga oonene, ohadhi liwa wo ngele oonshona, ndhono hatu ithana kutya odho oontangu. Oontangu nadho ohadhi kala dha kola dha fa oohi ndhono oonene.

Iinamwenyo oyili yimwe yo miinima mbono yina ombili koomwenyo dhawo, molwashoka iinamwenyo ohayi iyuvu yoyene. Ngaashi moshiwambo aantu oyi itala kutya oongombe thimbo limwe ohadhi shilwa oshipwiyu kokamutoka kanyandi .

Aantu mbono haya tekula oohi una ya mono kutya oohi dhawo odha koka nodha adha oku liwa nenge oku landitha. Oha yimo muundama moka haa kala ye dhi pungula. Opo yekedhi yuulemo yo ya wape okudhi vutule yedhi kukutike nenge oku kedhi landitha oontalala.

Oohi ndhono hadhi monika tadhi landithwa oonene. Nadho woo odhali owala uuvolovolo. Uunima mbono wa kuthilwe owala momilonga nenge momahala mono wazile uushuushuuka etawu tekulwa nee. Wo tawu vulu wu ninge oohi ndhono oonene hadhi liwa dho tadhi landithwa.

Aanafalama oyeya po nomikalo dha yoolokathana ndhono dhoku gamena iimeno yawo kaayi dhengwe koonte dhetango dha piitilila, mono yeya po nomikalo dhoku kuna iimeno kohi yoothayila, opo kayii dhengwe koonte dhetango odhindji yo yi yonuke nenge yi se.

Ombuga ehala hayi monika nawa noonkondo molwaashoka ombuga oya ningwa mevi Opuna omamanya ngoye oto adhamo tuu uumeno tawu yalulwa.

Aantu ohaya taalelapo omahala ngoka omawanawa, omahala ngoka geli kokule naantu oyendji yendji, opo yawape ya kathuwithe omadhiladhilo gawo, yoya fudhe ombepo ompe yakale yeli nawa kolutu nokoomwenyo.

Oondjuhwa odhili dhimwe dhomiinamwenyo mbyono hayi eta oshimaliwa sho meendelelo Komuntu. ngele wedhi landitha onga iinamwenyo , nenge walanditha omayi gayo oshowo onyama yawo.

Aawambo oyi itaala kutya uuna omuntu to yi molweendo lwontumba nenge to ka konga iilonga owu na okutelekelwa onguta. Ohaya teleke oshimbombo shomahangu nomahoka ngono geli po omuntu ta li nee. Osha talika ko onga elago.

Oondundu oshinima sha shitikika molwaashono ondundu nande nayikale ya tungwa nomamanya. Ohaku vulu oku mena iimeno yomaludhi gayoolokathana. Ko woo ohaku vulu oku hupila iinamwenyo ya yoolokathana.

Oongolo odho iinamwenyo mbyono yafa oondoongi. Oongolo nonando odha fa oondoongi ihadhi tekulwa momagumbo. Ashike ohadhi kala moshikunino shiinamwenyo shono sha tseyika nawa nedhina Etosha National Park.

Oongombe odho iinamwenyo mbyono ya simana moonkalamwenyo dhaasamane yAawambo oyendji, molwashono ohadhi eta iiyemo. Otuna oongombe dhono hadhi tekulwa omolwa onyama yadho, se otuna dhona hadhi tekulwa omolwa oluvalo nomahini gadho.

Aanafaalama opo kaaya tompakanithe uundama wawo mono taya tekulile oohi, ohaya kambadhala opo ye wu nomele yo ya tseye kutya muno omu na oohi dholudhi luni mo muno omu na oohi dholudhi luni.

Oombaka odho iinamwenyo iikwamawawa mbyono hayi vulu okutekulwa kaantu onga iitekulwa namwenyo momagumbo yo ohayi vulu okukala momahala gomatalelopo oombaka odhiholeko momeya nooonkondo .

Omahala ogendji gomatalelepo ogeli momithiti geli kokule aantu oyendji molwaashono aanangeshefa mbano oya tokola kutya aantu uuna yaya komahala hino naya kale yena ombili osho woo eyimweneneno.

Aatekuli yoohi oha ya kwashilipaleke kutya oohi dhawo odha silwa oshimpwiyu. Ohaye dhi pe iikulya ya gwana nawa, taye dhi kaleke momeya ga yela nawa, yo oha ya kwashilipaleke wo kutya inadhi kwatwa komikithi dhasha.

Muunamapya nuuniimuna omuna omashina gayoolokathana ngono ge na iilonga yayoolokathana. Otuna mo omashina ngoka haga pulula, tse otuna mo omashina ngoka haga tete omwiidhi ngono haga liwa kiinamwenyo pokwenye.

Opo aanamapya yakwashilipaleke kutya iimeno yawo ayihe oya mona omeya, kapu na mbyono ya hupa ko kiikwawo ohaya tula ominino dhomeya dha tsuwa uumbululu pomakota giimeno yo taye dhi kwatakanitha noopomba.

Mokuti omu na iinamwenyo oyindji nenge iiyamakuti oyindji. Yimwe yomuyo oya nika oshiponga , yimwe yomuyo oyi li ihayi ningisha aantu. Mbyono ya nika oshiponga ongaashi tu na mo oompanda, oompinda, oonkoshi nayilwe oyindjiyindji.

Oondjuwa iitekulwa namwenyo mbyoka hatu tekula momagumbo getu. Oondjuwa ohadhi pumbwa owala okupewa iikulya ya gwana oshowo nomeya dho dhi kalekwe pehala lyi li nawa, mpoka tadhi vulu okuyanda omikithi.

Aanafalama mbono yo petameko nenge mbono ya hena omahala omanene mo taya vulu okukuna iimeno yawo. Oha ya kunu muuhanga uushona yo ya wa pe okukeyi tsika nale nenge ye yilandithe yiimonene mo iiyemo.

Aanafaaalama kaye shi owala mboka haya kunu iimeno mbyoka hayi tula ko iinima hayi liwa. Aantu ayehe mboka haya kunu iimeno nenge haya tekula iinamwenyo ayehe ohayi ithanwa owala aanafalama.

Aanongononi osho wo aantu mbono ye na uunongo owundji kombinga yehumokomeho, oye ya po nuushina mboka hawu pangele iimeno nkene yi na okukoka. Tawu pangele kutya iimeno nayi koke yithiike peni momuthika, yo nayi kale yi thike peni momalutu.

Opena omahala ngono gandulukwa po nenge gatotwa po opo aantu ya kale haya yi ko ya ka vululikithe oomwenyo dhawo, ya ka vululukithe omalutu gawo yo ya ka konge wo omadhiladhilo omape, opo ya ninge iinima tayi ende nawa moonkalamwenyo dhawo.

Mokukwashilipaleka kutya iimeno ayihe oya mona omeya ge thike pamwe yo ayihe kapu na mbyono ya sithwa enota po kapu na mbyono ya pewa omeya ogendji, aanafaalama ohaya tula ominino dhomeya moondjila dha lambalala shaa mpoka pwa kunwa miikunino yawo.

Mefuta ohamu adhika oohi dha yoolokathana, dhomadhina ga yoolokathana, dhoongushu dha yoolokathana, nomaludhi wo ga yoolokathana. Otuna mo omasipangela, ookangulu nodhindjidhindji.

Muunamapya omuna omashina gayoolokathana mono tuna mo omashina ngono haga tete omwiidhi. Tse tuna mo woo ngono haga tonyo omwiidhi ndhono hadhi ningi iikulya yiinamwenyo pethimbo lyokwenye.

Aanafaalama opo ya kwashilipaleke kutya oya hupitha evi nenge oya kwata nawa evi nehala mpono haya kunu meno yawo, ohaya tula tando iimeno yawo muuhanga uushona, omanga inaye yi tula mevi mono tayi kokekele nawa.

Uuna ethimbo lyoku yuula oohi lya adha aantu ohaya kutha oonete, taya yi momeya, taya yala nduno oonete dhawo dhono momeya opo yawape yakwatemo oohi odhindji nawa.

Ngele ngoye owuli omunafaalama hotekula oondjuhwa nenge homunu oondjuhwa nowa hala oondjuhwa dhoye dhikale hadhi vala uuyuhwena momiyalu odhindji. Dhilandela iikulya mbyono yina uundjolowele awuhe wapumbiwa koondjuhwa opo dhivale nawa.

Komahala ngono gena efuta moNamibia ngaashi koSwakopmud, Walvis Bay, noHentis Bay oto vulu oku adha ko oombawutu dhi li momeya dhono dhomaludhi ga yoolokathana.

Ombuga oyo ehala ewanawa ndono lya shitikika molwaashono mombuga ohamu adhika iinima ya yoolokathana ngaashi iimeno iinamwenyo noshowo omamanya gomaludhi nomaludhi

Opo aanongononi yamone kutya uupyakadhi miimeno yawo owu li peni, ohaya kunu iimeno momahala ngono ga gamenwa opo ya kale taya takamitha nkene iimeno mbino tayi koko, yo ya wape ya monene po uudhigu nuupyakadhi awuhe mbono tawu vulu okuholoka po.

Aantu sho ya mono kutya omiti otadhi tetwa po odhindji noonkondo oye ya po nondunge ndjono omuntu gumwe ta tsike omuti gumwe lumwe momvula.

Ombuga oyo yimwe yomomahala ngono ga kukuta noonkondo moshilongo molwaashono mOmbuga iha mu lokwa naana, nongele mwa lokwa iha mulokwa omvula ta yivulu oku kaleke omeya uule womumvo aguhe ngoka.

Aanongononi ohaya kutha omiyalu dhiinamwenyo nenge dhuumeno uushona opo yewufale moolab opo yawape yatale yoyadhindolole kutya owuna epuko lyashike.

Ondundu oshishitwa shimwe shi li po sha yooloka kiinima oyindji muuyuni, nolwashoka oondundu odha ningwa ngaa andola momamanya, ashike momamanya mono ohamu mene iimeno, mbyono omano, omisati, niimeno wo oyindji yindji ngaashi oomwiidhi.

Aanamapya ohaya kunu iinima ya yoolokathana opo ya wape yeyi landithe yi imonenemo iiyemo. Ohaya kunu iinima ngaashi, omatama, oonyanga, uunawamundesha niinima wo yilwe yagwedhwa po tayi vulu okulandithwa.

Aanongononi oshowo mboka yena otseyo oyindji kombinga yuutekinolohi oyeyapo nomikalo odhindji moka haya vulu oku pangela nkene iimeno yawo tayi vulu okukoka moku yitula momahala ngono ga gamenwa taga gamene iimeno kuupuka oshowo komikithi odhindji.

Omashina agehe muunamapya nuuniimuna ogena iilonga yawo mbyono galongelwa. Ngaashi opuna omashina ngono gokupulula, po puna omashina ngono gokufula evi opo lyi longekidhwe ngele aantu taye ya yakune.

Oongombe odho iinima mbyono ya simana moonkalamwenyo dhaantu molwaashono ohadhi vulu oku tselwa piituthi iinene. Ohadhi vulu oku tselwa poohango, dho ohadhi vulu wo oku dhipagwa miituthi yomaluhodhi ngaashi poosa.

Aakwankala yomiihwa oyo yamwe yomaantu mbono yotango ye ya moshilongo shetu Namibia. Aantu mbano okwali haya hupu mokudhipaga iiyamakuti yo inaya simaneka lela uunamapya.

Aawambo ohaya dhana oshituthi sholufuko kehe komvula, shono hashi ningwa lumwe momvula. Koshituthi huno ohaya yiko yena omalovu giilya geli muuyuma oshowoo yazala oondhelela.

Eshito oshinima oshiwanawa noonkondo molwaashono poombinga dhimwe oho vulu oku adha po puna owala eviolyo alike, poombinga oonkwawo to adha pwa thita, puna omangande giihwa nomiti omanga pomahala gamwe, to adha owala puna omamanya, ngono omawanawa.

Miilongo yilwe menenevi lyetu lyaAfrika, oha mu mene iiyimati ngaashi omabanana, mbyono ihaayi adhika pomahala agehe muuyuni.

Uuna aatekuli yoohi ya mono kutya oohi dhawo odha koka nodha adha okulandithwa nenge okuliwa, ohaya kutha uunima wawo mbono wokudhi yuula mo momeya, opo ya wape ye dhi yule mo yo ye dhi tande ye dhi kukutike, ya wape okudhi landitha.

Aanafaalama nenge tutye aanamapya okuza kuu kololo awuhe woshilongo . Oyena iilikolomwa yawo mbyono haya kunu yi ili no yi ili. Yamwe oto adha ya kuna omatama yamwe oto adha yakuna oonyanga yamwe oto adha yakuna oondungu.

Omahala ngono gomatalele po moshilongo shetu Namibia ogendji, otuna mo omahala ngono geli mokati koondundu hono aantu haafutu ondando yoshimaliwa shontumba opo ya wape oku ethelwako komahala hoka.

Muunamapya nuuniimuna otuna mo omashina gayoolokathana. Mono tuna mo omashina ngaashi ngono haga fulu evi opo lipupale nawa, opo uuna aantu mbono haya kunu tayeya yakune nuupu.

Aanafaalama opo ya pangele iimeno yawo yo ya wape oku dhimbulula kehe shoka tashi vulu okuyi yona. Ohaya kunu tango iimeno yawo muunima uushona opo nee nawa yekeyi tule mevi uuna ya koka tayi vulu okwiinyangela iikulya kuyo yene.

Uuna omvula ya loka, aantu unene tuu mbono haa tekula oohi ohaya kutha uupokopoko wawo nenge uufwagalala wawo opo ya ye mpoka pu na omadhiya gomeya yaka konge oohii dhawo dhoku tekula.

Uuna waya momithitu nenge momahala mono muna iimeno oyindji oto adhamo omiti dhomaludhi ga yoolokathana, puna mbyono yamena yu ukilila po pena mbyono yamena ya golyoka.

Uuna aanongononi ya hala okukonga omikithi miimeno yayoolokathana ohaya kunu iimeno momahala ngono ga gamenwa opo yawape yakale taya sile oshimpwiyu nkeno iimeno mbyoka tayi mene yoya wape okukongamo shoka yahala okumonamo.

Uuna wa hala okupatulula ombaanga yoye nenge oongeshefa yoye yoludhi kehe, oto vulu okuya kelelo lyondoolopa yeni, opo wu kiindile ehala mpono to tula ongeshefa yoye ndjoka wa hala okuninga.

Aanafaalama oye eta omikalo dha yoolokathana tadhi vulu oku gamena iimeno yawo koonte dhetango, ngaashi oku kuna iimeno megameno lyoothayila ndhono hadhi dhindi oonte dhetango.

Iinima mbyono hayi eta uundjolowele molutu oyili pamaludhi ogendji ngaashi, iikulya mbyoka yoshinanena hatu yi ithana ta tuti uupeke wopashiingilisa.

Aantu mboka ye na iimaliwa ohaya lonhitha iimaliwa yawo iinima yayoolokathana ngaashi aantu ohaya vulu okuya komahala ngono haga tekulilwa oohi opo yaye yakatele shono hashi adhika ko yo taya futu oshimaliwa shontumba.

Opo aatekuli yoohi ya dhimbulule kutya oohi dhawo odhili ngapi, ohaya topola uundama moka haya tekulile oohi dhawo, opo shiya ningile oshipu oku yoolola kutya omokandama keni mwa tulwa iikulya nomokandama keni iinamu tulwa iikulya.

Oongombe odho iinima mbyono yasimana moonkalamwenyo dhaantu oyendji, molwashono odhina omawuwanawa ogendji ngaashi, oongombe ohadhi gwedha keliko lyoshilongo. Oongombe ohadhi vulu okuningwa onyama, dho oongombe wo ohadhi tupe omahini ngono hagetu palutha.

Uuna aatekuli yoohi ya mono kutya oohi dhawo ndhono ya kala noku tekula odha koka nawa dha adha okuliwa nenge oku landithwa, ohaye dhi yuulamo momeya yawape okudhi opaleka nawa dhimwe ta yedhi vutula nenge yedhi landithe nomwenyo nenge oontalala.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miinamwenyo mbyono iipu okutekulwa molwaashono ihadhi pumbwa Iilonga oyindji ohadhi pumbwa owala oku kala dhina iikulya yagwana , dhina omeya dho dhili mehala lyayela nawa.

Omambakumbaku ogena iilonga ya yoolokathana, tuna iilonga mbyono yomomapya ngaashi oku pulula noku lyata iilya pomalupale, po puna wo ngono haga longithwa moku tonya omwiidhi ndhono hadhi ningi iikulya yiinamwenyo pethimbo lyokwenye.

Aantu opo iinima yawo yayela, noyalongekidhwa nawa, noya longelwa nawa ohaya ilandele oosikopa mono haya tula iikutu yawo, oongaku dhawo nakehe tuu shoka yahala kaashikale shapiyagana nenge sha andjakana shili mpo.

Opo omuntu wukale uwuna uundjolowele wiihwapo, owapumbwa okulya iikulya ya yoolokathana, mbyono hayi gandja oovitamine dhayoolokathana molutu lomuntu, ngaashi omatama, niinima woo yilwe mbyono yina uundjolowele nuukolele molutu lwomuntu.

Omihoko dhayoolokathana odhina omithigululwakalo dhawo dhayoolokathana moka mwakwatelwa kutya oyena iituthi yatya ngini nenge oyena omizalo dhatya ngini.

Muunamapya nuuniimuna omu na omashina ga yoolokathana . Mono mu na omashina ngaashi ngono haga vulu oku tekela iimeno, mu na omashina ngono haga pupaleke omavi mo omu na woo omashina ngono haga tete omwiidhi.

Uuna aanafaalama nenge aatekuli yoohi ya mono kutya omeya ngono ge na oohi dhawo oga kaka ohaye ga dhindi mo yo ya wape okutula mo omeya gamwe omape, opo oohi dhawo dhi kale mo dha nyanyukwa nawa dho odhi li muukolele uuwanawa.

Onduli oyo oshiyamakuti nenge oshinamwenyo shoka hashi kala mokuti unene moshikunino shiinamwenyo shedhina Etosha National Park, onduli otoyi yoolola kothingo yawo ondendeka.

Moshikunino shiinamwenyo ano mEtosha National Park lyaNamibia omu na iiyamakuti yomaludhi nomaludhi, mono mu na mbyono ya nika oshiponga kaantu, mo mu na mbyono inaayi nika oshiponga kaantu ngaashi uumenye.

Ondundu ehala ewanawa noonkondo molwashoka ethimbo limwe oto adha lya ningwa owala mevi olyo alike . Ethimbo limwe oto adha lyaningwa momamanya , miimeno noshowo miinima oyindji yindji.

Oondunda odhili dhimwe dhomiinima yeshito mbyono iiwanawa noonkondo yo ohayi opaleke ehala lyontumba oshoka ohadhi kala dha ziza nawa uunene tuu pethimbo lyomvula.

Muunamapya nuniimuna omu na omashina ga yoolokathana, ngono ge na iilonga ya yoolokathana. Omu na omashina ngono haga tete omwiidhi, mo mu na wo omashina ngono haga tekele iimeno okuza pombanda.

Muuyuni otu na mo omayithano ga yoolokathana mono tu na mo oondohotola, aalongi, aantu mbono haya longo moositola noshowo aantu mbono haya hingi oohauto. Otu na mo wo aantu mbono yi ilongela okutekula iinamwenyo ngaashi oohi.

Moombuga ohamu adhika iinima yayoolokatahana ngaashi ohamu adhika iinamwneyo yomaludhi nomaludhi, hamu adhika iimeno yomaludhi nomaludhi mo ohamu adhika wo omamanya ga yoolokathana.

Pethimbo lyokwenye, omahala ogendji oha ga a dhika ga ku ku ta, omolwa shono omvula ita yi loko, yo iimeno ita yi mono omeya ga gwana. Pethimbo mpano, iiti oha yi vulu oku kala ya tekauka, yo aantu ta ya ye yityaya po, yo ya ka temithe omililo.

Pomahala gomathuwilo nenge pomahala gomavululukilo ohapu adhika omadhiya gomeya mono omuntu hovulu okuya wukambwinde nokuthuwitha omadhilaadhilo goye, eto kala woo wapepelelwa kolutu lwoye.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya kala ye na iinakugwanithwa, omuntu nkene ta penduka owala mondunda oku ka nale komulonga a tya oonete oshowo oothayila, opo akatule po oohi dhe uuna e dhi yula momeya.

Aanafaalama opo ya kwashilipaleke kutya iimeno yawo ayihe oya mona omeya gagwana, ohaya tula ominino dhomeya ndhono dhatsuwa oombululu moondjila dha lambalala naana kehe mpoka pwakunwa opo yakale haya tekele nuupu.

Otuna omikalo odhindji dhindji mono omeya ha ga opalekwa opo ga vule okunuwa. Mono hagayi mondama yotango mono hamu tulwa omiti adhihe ndhono hadhi opaleke omeya , opo nawa ga dhindwe koondama oonkwawo.

Una aanafalama yethela oohii dhawo moneya gakaka ule wethimbo ele, Ohavulu okwadha dhasilamo molwa omikithi oshindji dhono hadhivulu okwetwa komeya gakaka.

Oohi ndhono dhOshiwambo nenge tutye oohi dhefundja odhi li dhimwe dhomoohi ndhono oonene muuyuni, molwashono ngele owe yi adha ya koka nawa, nena ito yi mana po wu li ongoye awike.

Aatekuli yoohi ihaya mono owala iimaliwa una oohi dhawo dha koka taye dhi landitha. Oha ya mono wo iimaliwa una aantu yeya oku talelapo omahala mpono haya tekulile oohi dhawo. Momukalo nguno aantu ohaya futu iimaliwa opo ye ethelwemo momahala mo.

Momadhiya gomeya otovulu oku adhamo iinima ya Ya yoolokathana ,Ngaashi otovulu oku adhamo ngaashi oohi, otovulu oku adhamo iimeno ya yoolokathana ngaashi omavo nayilwe woo ya gwedhwapo.

Aatekuli yoohi opo ya kwashilipaleke kutya iinamwenyo yawo ayihe oya silwa oshimpwiyu shi thike pamwe, ohaya kambadhala opo ya tule oonomola kuunima mbono haya tekulile oohi, yo ye dhi yoolole nawa.

Pethimbo lyefundja nenge pethimbo lyomvula ya talameka miishana noshowo momadhiya, aantu ohaya kutha oonete, opo ya wape ya ka ndjolole oohi, ye ye ya lye yo yamwe taya ka landitha yi imonene mo iimliwa.

Aantu mboka aanongo, oye ya po nomashina omape, ngoka gokupupaleka omavi, opo uuna aantu taya ka kuna nenge taya ka pulula, evi ohali adhika lya pupala nawa, niimeno ohayi piti mo tayi endelele.

Mokuti nenge momithitu omuna iinamwenyo oyindji yindji mono mwa kwatelwa oongolo, oondjamba , oonkoshi mo omwa kwatelwa uunamwenyo mbono wiishi wu na oondunge ngaashi okaandje.

Aatekuli yoohi ohayi kwashilipaleke kutya oohi dhawo odha silwa oshimpwiyu, oku za tuu komeya mono dhili kutya oga yela, kiikulya kutya odha pewa ngaa iikulya esiku ndono, osho woo kuundjolowele wadho.

Ongaashi nana tushishi kutya opuna iimeno mbyono hayi pumbwa omeya ogendji onkene aanafalama oye yapo nomikalo ndhono dhoku tula ominino dhomeya moondjila dha lambalala mpono pwa kunwa yo tayedhi kwatakanitha noopomba opo kaya mone iihuna uuna tashiya poku tekela iimeno yawo.

Aanafaalama mboka inaaya hala iimeno yawo ya lika kuupuka . Oye yapo nomukalo ngono goku kuna iimeno yili owala mombanda kaayina kutya oyiikololela peni opo uupuka wukale kaawuna kutya otawu londele peni wuka lyepo iimeno yaantu.

Aatekuli yoohi iha ya mono owala iimaliwa uuna yalanditha oohi dhawo, oha ya mono woo iimaliwa ngele aatelelipo okuza komahala nomahala ye ya pomahala mpoka ha ya tekulile oohi dhawo, yo ta ya futwa oshimaliwa shontumba, opo ya wa pe ya kale yaguma no kumona oohi ndhoka inaadhi sa.

Omashina ga yoolokathana ogena iilonga ya yoolokathana . Ngaashi naana omashin puna ngono goku teta omwiidhi po, opuna ngono go ku pulula ,po puna woo ngono goku tekela iimeno

Otuna omambakumbaku ga yoolokathana ,ngono gena iilonga ya yoolokathana ,omambakumbaku gamwe oganunimwa owala okupulula omanga gamwe oga nuninwa oku pupaleka evi ,opo aanafalama ya vule okukuna mo iikununwa yawo.

Aantu mbono hayakunu iimeno ohaya kwashilipaleke kutya evi lyawo olyalongekidhwa nawa uuna yahala okukuna iimeno yawo mono hayavulu okuli tutika tango opo nawa yakune.

Aanafaalama oya tota po omikalo dha yoolokathana mono taya vulu oku kala haya tekele iimeno yawo. Opuna mbono haya tekele nuundini wa tsuwa oombululu, opuna mbono haya tekele nuunima mbono wa ndulukwa po woku tekela iimeno, po puna mbono haya tula ominino dhomeya moondjila dhili pomakota giimeno.

Otu na iitekulwa namwenyo ya yoolokathana, mono tu na mo iitekulwa namwenyo yiikwamawawa ngaashi oombaka, oondjuhwa, oonguti dhuushimba nosho woo omakalakuni. Iinamwenyo ayihe mbino ohayi liwa.

Omamanya iitopolwa yeshito mbyono iwanawa, molwashono omamanya ongeli pomaludhi nomaludhi, opuna omamanya ngono oma shonashona popuna ngono omanene komakwawo.

Aanafaalama ohaya kunu iikunonwa yayoolokathana mono muna iiyimati, iikwamboga nayilwe oyindji yindji. Ohaya kunu iinima ngaashi oonyanga, omatama nosho wo iitowalekithi yayoolokathana yomomihoka.

Aantu okuza kiilongo niilongo, komahala nomahala, oha ya futu iimaliwa ya wo opo yeye moshilongo shetu Namibia yeye yatale uuwanawa weshito, yo taya kutha omathano ye ku ulikile aaholike yawo ngele yashuna komahala gawo hu yazile.

Omahala ngono gomathuwilo nenge omahala ngono gomatalelepo ogendji, ohapu kala tapu monika nawa molwaashono oto vulu okwaadhapo edhiya ndyono lyokumbwinda, mono omuntu hovulu okuya opo wukatalaleke omwenyo gwoye, ngoye wukale wuuvite nawa kolutu nokomwenyo.

Otuna iikwamawawa omaludhi nomaludhi, mono muna oodhila dhimwe dhono hadhi vulu okutekulwa, dho dhimwe ihadhi vulu okutekulwa Dhimwe dho mwaadhono hadhi vulu okutekulwa ongaashi oonguti dhokuushimba.

Pethimbo lyokwenye oondundu ohadhi kala dhakukuta noonkondo mono to adha ku na omamanya omakukutu nteentee osho wo iimeno mbyono hayi mene ko noomwiidhi oto adha dha sa molwaashono kadhi na omeya ga gwana.

Iikwamboga iinima yimwe ya pumbwa omeya ogendji noonkondo, onkene aanafaalama ohaya kwashilipaleke kutya iimeno yawo ayihe oya tekelwa nawa, ya pewa omeya ga gwana nawa pethimbo li li nawa.

Aluhe mpoka to adha pwa ziza nawa, oho adha po iinamwenyo ya nyanyukwa nawa komalutu molwaashoka ohayi mono iipaludha yagwana nawa, yo ohayi mono iikulya ya gwana nawa.

Moomvula dhonale aantu okwali haya popi nayakwawo okupitila momathano oshowo miinima mbyono haya thaneke komakuma, molwaashoka muuyuni wonale ka kwali kuna oongodhi dhono hadhi vulu okudhengela aantu.

uuna wadha omuntu hatekula oohi ohakala ena uuntsa mwashoka haningi na ohakala ena uuntsa noonkondo, onkene poompito dhimwe oto adha nokuli aanafaalama mbaka taya thanekwa niinamwneyo yawo.

Ngele ngoye owu li omunageshefa ndele ku wete ehela mpono to vulu okutula iilandithomwa yoye, otovulu okuya kelelo lyomukunda nenge lyondoolopa yeni, opo wu kiindile omahala ngaashi ngono ha ga kala ga yela kaa ge na aantu nenge kaa ge na oongeshefa nale.

Aanafaalama yoohi aluhe ohaya kwashilipaleke kuutya iinamwenyo yawo mbika oyili momeya gayela onkene uuna yamono kutya oohi dhawo odhili momeya gakaka ohaye gadhindi mo opo yawape okutula mo omaeya gamwe omape opo iinamwenyo kayi kwatwe komikithi inadhi gamwnewa.

Aantu mboka ha ya konakona noku nongonona uudhindoli. Oha ya kunu uumeno uushona kohi yomashina opo ya wape yakonakone, yo ya dhimbulule omikithi dhoka ha dhi holoka miimeno.

Aanafalama oyeya po nomikalo dhayoolokathana dhokutekela iimeno yawo yamwe ohaya tekele taya longitha uupokopoko yewu tsa uumbululu yoyene yamwe taya longitha omapokopoko ngono gandulukwa okutekela iimeno yo yamwe taya longitha omashina ngono omanene haga tekele okuza pombanda.

Aantu yaanangeshefa oyeya po nomahala ngono aantu haya vulu okuya opo yaka vululukwe, ya thuwithe oomwenyo dhawo, yo ya wape wo oku konga omadhiladhilo omape, yo ya kale yena oonkalamwenyo tadhi ende nawa.

Momakuti ohatu vulu oku adha mo iinamwenyo ya yoolokathana mono mwakwatelwa iithitukuti ngaashi; uumenye, oondjamba, oonkoshi, oongolo na yilwe.

Ethimbo nalyo otali ende lyu uka komeho sho oshowo uuteknolohi nawo otawu ende wu uka komeho. Aanafaalama ihaa kunu we iimeno koonyala aawe, opuna omashina ngono ga ndulukwa po goku kuna iimeno.

Moomwedhi dhooAuguste oondundu ohadhi kala dha kukuta noonkondo, molwaashono ndino olyo ethimbo lyokwenye, ano ethimbo mpono omvula itaayi loko. Pethimbo mpano iimeno mbyono hayi kala ya mena koondundu, ohayi kala ya lemba.

Ongandu oyo oshinima sha nika oshiponga. Ongandu ohayi adhika momilonga nenge tuu shaampono pu na omeya omale mpono hayi vulu okukala ya ningina ko. Ongandu yo yene kayi hole omapiyagano.

Uuna aantu yu uvite kutya oya lulilwa koonkalamwenyo dhawo nenge iinima yonkalamwenyo oye ya ningila iidhigu unene ohaya yi pomahala mpono haga kala ga andjuka nawa, mpono taya vulu okufudha ombepo ompe opo ya ka kale ke omadhiladhilo gawo taga longo nawa.

Olundji komahala ngaashi koondundu, nosho woo komahala ngono ihaaku mene naanaa iimeno oyindji yindji . Ngele ino adhako evi olundji nena oto adhako omamanya ogendji gendji.

Pomahala ogendji uunene tuu omahala ngono gomathuwilo ohapu kala tapu monika nawa noonkondo, opo pu kale tapu nana aataleli po okuza komahala nomahala opo ongeshefa ndjono yi mone iimaliwa yo yi mone wo aantu mbono taya kwashilipaleke kutya ongeshefa otayi yi komeho.

Aantu mbono yeli moonkalamwenyo dhuuviteko nenge aantu mbono yahuma komeho, ohaya vulu okwiifala puuhala mbono uuwanawa ngaashi, pethimbo lyongula onene opo yawape yakanwe okakoothiwa go omadhiladhilo ge gakale taga ende nawa momukokomoko gwesiku.

Aantu mbono haa tekula oohi opo ya kwashilipaleke kutya inaa vundakanitha oohi dhawo, ohaya nomele uundama mono haa tula oohi dhawo opo ya kale yeshi kutya muno omwa tulwa iikulya, muno omwa tulwa omuti naamuni inaamu tulwa.

Opo aatekuli yoohi yakwashilipaleke kutya oohi dhawo odhili megameno. Oha ya kambadhala opo yatule okanete hono haka dhindi iiyagaya kombanda yomeya, opo iiyagaya mbyono kaayiye momeya yo yika piyaganeke ekoko lyoohi dhawo.

Oshilongo nomukalo gwasho, oshitunda nohedhi yasho. Aaakulupe oto adha ya hungila naatekulu yawo, opo ye ya longe noku ya hokololela omikalo osho woo omaihumbato gomo mithigululwakalo dhawo.

Oshigandhi osho oshikwatelwa shopamuthigukukwalo gwaawambo, mono hamu pungulwa iilikolomwa ayihe yomepya, mono mwakwatelwa iilya, iilyaalyaaka, omakunde, noshowo kehe shimwe sha likolwa momapya omvula ndjono.

Aatalelipo okuza komahala nomahala, iilongo niilongo ohaya futu iimaliwa opo yaye moshikunino shiinamwenyo yaka tale iinamwenyo ya yoolokathana, mbyono hayi adhika moshilongo shetu Namibia ngaashi, oondjamba, oongolo, oompo nosho tuu.

Oohi ihadhi tekulilwa owala momadhiya nenge moondama oonenenene, ohadhi vulu wo okutekulilwa muupokopoko uushona mbono hawu kala wu li konima yo magumbo. Opo ngele omunafalama ngono a imonene iimaliwa yokulanda ondama onene, ta wapa nee e dhi tembulemo mokapokopoko hono okashona.

Opo aanafalama ya kwashilipaleke kutya iimeno yawo ayihe oya mona omeya ga gwana, go oge thike pamwe pwaa hena mbyono ya mona ogendji, naambyono ya mona omashona kiikwawo, ohaya tula ominino dhomeya dha tsuwa uumbululu pomakota giimeno ayihe moshikunino shawo.

Oshigadhi osho oshikwatelwa shopamuthigululwakalo gwaawambo mono ookuku yonale ya kala haya pungula iilikolomwa yawo yomomapya ngaashi iilya, omakunde, iilyaalyaka nashaashoka tuu hashi likolwa mepya pethimbo lyokufu.

Otu na iikwamboga yomaludhi ga yoolokathana moka tu n amo omapelipeli, tu na mo omatama, oonyanga oshowo uunawamundesha.

Omeya ogasimana noonkondo moonkalamwenyo dhetu molwaashoka omeya ogo hatunu tukale tuna omwenyo go omeya ogo haga ningithwa olusheno ano omo hamutulwa iinima opo yeetepo olusheno.

Uudhindoli nuutekinolohi sho ta weende tawuyi komeho aantu oya tota po omashina ngono haga kunwa iimeno, opo yi hupithe evi. Aanafalama oha yeya ta yeyi landa ye keyi tsike miikunino yawo.

Uuna to kongo ehala npono to ka thuwitha omadhiladhilo goye uuna efudho nenge ehuliloshiwike lya adha, oto vulu okuya komahala ngono geli moshitopolwa sheni, geli popepi nangoye mpono to ka pumbwa owala okufuta okamaliwa okashona. Ngoye to vululukitha omadhiladhilo goye.

Aanafaalama oyeya po nondunge ndjono yoku tula ominino dhomeya kohi yevi dho dhi wape oku tekela iimeno yayo opo kaya mone iihuna yo kaya hepekwe oku tekela iimeno ethimbo alihe.

Eshito oshinima oshiwanawa noonkondo, molwashoka uuna wa adha uuyuni wa gundjila, nena, iinima ayihe ohayi kala tayi ende nawa. Uuna iinima ngaashi omadhiya uuna ga gundjila, ano kaamu na aantu taya yogo nenge taya teke, kombanda yago oto vulu okumona ko iikogo ya talama.

Aantu oyendji uuna ye wete kutya oya lulilwa Koonkalamwenyo oha yayi pomahala ngono gi imwenenena opo ya kathuwithe omadhiladhilo gawo yo taya nu ngaa uukunwa wawo uuwanawa .

Pethimbo lyokwenye shomadhiya gapwina aanafaalama ohaye yapo nomukalo ngono gopela iimuna yawo omeya momatemba opo kayi se enota molwaashoka ohaku kala kuna enota lyadhiginina lyo olyakola.

Aanafaalama oye hole okukwashilipaleka kutya iimeno yawo ayihe oya mona omeya ga gwana ethimbo alihe, onkene oye ya po nomukalo ngono gokutsa ominino dhomeya uumbululu taye dhi tula shaampoka pwa kunwa dho tadhi tekele iimeno yawo nawa.

Ondjuhwa oyo oshinima shimwe shasimana noonkondo molwaashono ondjuhwa ohayilongo iilonga ya yoolokathana ,ondjuhwa ohayi vulu okukala oshinamwenyo shili megumbo ,ohayi vulu okuvala omayi ngono hagaliwa yo ohayiliwa wo onga onyama.

Oohi ndhono hatu mono dha koka dhaninga oonene mopaife nadho odhali owala uuvolovolo uunima mbono uushushuka itovulu noku oku wu yolola kutya ndhino oohi ngele wewu adha wuli momeya geli mpo.

Muunamapya nuuniimuna omuna omashina gayoolokathana. Mono muna omashina ngono haga pulula, muna omashina ngono haga pupaleke omavi, mo muna wo omashina ngono haga tete iimeno noomwiidhi, opo dhiwape okuliwa kiinamwenyo pethimbo lyokwenye.

Omatama ogeli gamwe gomiinima ndjono yasimana unene uuna tashiya kuunamapya, molwaashono omatama ohage etapo iimaliwa ,omatama iikulya, go omatama wo ohaga vulu okuliwa omayihu nenge gapya.

Uunamapya nuuniimuna owuli tawu ende tawu humu komeho, sho aantu taya ende taya nduluka po omashina gayoolokathana ngono gena iilonga yayoolokathana ngaashi, omashina ngono gokupupaleka omavi opo gakale omapu nawa uuna aantu tayeya okupulula nenge okukuna.

Aanafalama naanamapya oyeli haya landitha iinima ya yoolokathana, yamwe oto adha taya landitha oonyanga, omatama, oombeke, niinima wo oyindjiyindji mbyono hayi vulu oku kunwa momapya.

Uuna aatekuli yoohi yamono kutya omeya mono yeli yatula oohi dhawo ogakaka, ohaye gapombo mo yo opo yawape yatule mo omeya omape, opo yakaleke oohi dhawo kokule nomikithi oshowo omauwehame inaaga tegelelika.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shomokuti , shono shiitayelwa kutya osho omukwaniilwa gokuti akuhe. Aantu oyi itayela kutya onkoshi oyili hayi pangele iinamwenyo aihe mofuka.

Aanongononi uuna waadha yahala okutala kutya iimeno yawo nenge iinima yawo ohayi yonwa koshike, ohaye yikutha opo yeyi fale pomahala mpono haye keyitula kohi yomashina opo yakale yaminikila nawa yoya tseye kutya uupyakadhi ohawu etwa naana koshike.

Iingulu oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo mbyono hayi eta oshimaliwa sha endelela uuna ya silwa oshimpwiyu nawa. Iingulu ohayi e ta oshimaliwa ngele tayi landithwa onga onyama nenge tayi landithwa onga oshinamwemyo shi na omwenyo.

Ombuga olyo ehala ndono lyakukuta noonkondo, ehala ndono ihali mono omeya ga gwana onkene mombuga ito adha naana hamu kala aantu molwaashoka otaya pilemo komutenya yo ya silemo enota poompito dhimwe .

Omuntu ngele owuli omutekuli goohi owu oku kwashilipaleka ethimbo alihe kutya . Oohi dhoye odhili momeya ga yela nawa odhina iikulya . Dho odhili mehala lya gamenwa opo owala wu vule oku dhi landitha wu monemo iiyemo yili nawa.

Nokukwashilipaleka kutya evi olyapupala nawa nolyili lyi iilongekidhilwa okukuna aanafaalama ohaye gatekele opo lyikale epu nawa nuuna mwatulwa onkenya mevi oha dhithikile owala tadhi piti.

Ngele aamuni yoohi ya mono kutya omeya gawo nga kwali yatula oohi dhawo oga kaka. Ohaye ga dhindimo yo taatulamo omeya omape opo oohi dhikale tadhi fudha nawa dho dhi wape oku koka nawa ye dhi landithe ya monemo iiyemo ya gwana.

Aanafalama opo yayande nenge yakeleke kokule iiyagaya kaayiye momeya mono taya tekulile oohi dhawo, ohaya tulako uunete wokudhinda kombanda yomeya, opo iiiyagaya ayihe yi nambele owala kuunete, yo tayeyi tonako, yaka tilehi kokule.

Muunamapya nuunimuna omuna iiyenditho oyindji mono mwa kwatelwa omambakumbaku. Otuna omambakumbaku ogendji ngaashi omambakumbaku goku pulula, omambakumbaku goku yungula oshowo omambakumbaku ngono goku tanawuna evi, opo lyi kale epu nawa.

Koombuga ogo omahala ngono gambwalangandja ano momahala mono itwaadhamo nana iinima oyindji, nongele owaadhamo aantu aashona lela mbono yaya ko owala yaka talela po, nenge yaya ko owala molwaashono ya hala ombepo ompe.

Aantu mboka haya munu oohi ohaya kwashilipaleke kutya oya takamitha nokusila oshimpwiyu oohi dhawo adhihe mokudhipa iikulya, mokukwashilipaleka kutya odhili momeya gayela, nokukwashilipaleka wo kutya kadhina omikithi dhasha nande.

Muuyuni omuna omahala ogendji. Tuna omahala ngono ga ikalekelwa ngaashi oombuga. Mombuga omo nee ho adha iimeno mbyoka ihaa yi koko yi ninge iileleeka yo ihayi koko yi ninge iinene.

Aantu mboka haya tekula oohi nenge tutye aantu mbono haya munu oohi, oyeli haya kala ya kwashilipaleka kutya oohi dhawo odhili monkalo ombwaanawa, ano odhina iikulya ya gwana, dho odhili wo momeya ga yela nawa.

Momagumbo ngono gopamuthika dhopandolopa nenge omagumbo ngono gaahumi oho adha nana mwapakelwa nawa shono tashi ulike kutya nombepo yomegumbo moka ohayi pepe wu wete lela kutya owuli mokati kaakengeli.

Aantu oyendji mbono yuuvite kutya kaaye hole naana omapiyagano nomainyengo gaantu oyendji ye li po pepi nayo, ohaya yi etaya ka tunga omagumbo gawo moombuga hono yeli ya kwashilipalekwa kutya otaya kala ko owala oyo ayeke naakwanezimo lyawo.

Aantu mbono haya munu oohi, ohaya kwashilipaleke kutya momahala gawo mono haya tekulile iinamwenyo yawo mbino ohaga kala ga yela ethimbo kehe, onkene uuna ya mono kutya omeya ngono haya kala noku tekulila oga ninga omazizi, ohaye ga kutha mo, yo ya tule mo gamwe omape.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyono kaayina nande uupyakadhi washa uuna todhi tekula nenge to munu nadho. Oondjuhwa ohadhi pumbwa owala iikulya ya gwana nomeya ga gwana, opuwo.

Uutekenika nuungomba sho tawu ende tawu humu komeho, aanongo nenge aantu mbono yena uunongo miinima yatya ngeyi oye ya po wo nomashina ngono haga kwashilipaleke kutya uumeno ohawu kala manga tawu talika kohi yomashina ngano, omanga inaa wu tulwa momavi.

Aantu opo ya yande omakuyunguto nenge ya yande oku ipuma mumwe nayakwawo unene tuu mbono haya tekula iinamwenyo ngaashi oohi ohaya topola opo kehe ngoka ta tekula a kale e na okahala ke ki ikalekelwa.

Aanafaalama oyendji unene tuu mbono haya munu oohi ohaya kala yu uvite ombili nenyanyu uuna ethimbo lyokuteya iiyimati yawo lya thikana. Uuna oohi dhawo dha koka ohaya kala yu uvite ombili molwashoka oye shi kutya iikulya oyi li po ya gwana nawa.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomii tekulwa namwenyo mbyono yili iipu oku munwa nayo molwaashono oondjuhwa ihandhi pumbwa iilonga oyindji shampa owala wedhipa iikulya yagwana nomeya nena ngawo odha nyanyukwa kadhina wee uupyakadhi washa.

Kominkulofuta nenge kominkulo dhomilonga oto adha ko oondhila dha yoolokathana. Tu na oondhila ndhono dhomilungu omileeleeka, tse tu na ko wo oondhila ngaashi oonkololo, oonguti nuudhila.

Ngele owatumwa ehala mpono hovulu okuthuwitha omwenyo nenge omadhiladhilo goye, opo wukale todhiladhila nawa, ngoye wukale nomadhiladhilo ganyashipala nawa ino dhimbwako oondundu alikana.

Oombuga ogo omahala ngono ga mbwalangandja ano omahala ngono ga yela noonkondo, momahala mono ito adha mwa tungilwa kaantu, ito adha mo iinamwenyo oyindji yindji. Ngoye ito adha mo wo iimeno oyindji molwashoka moombuga ohamu pupyala noonkondo.

Aatalelipo ya yoolokathana uuna taye ya moNamibia ohaye ya nomalalakano gayoolokathana. Yamwe ohaye ya yatale uuwanawa wuushitwe yo yamwe ohaye ya yatale iinamwenyo.

Muuyuni awuhe koonono otuna mo oondhila dho maludhi nomaludhi. Ngaashi omampumputu, omakola, oontsa, . Nosho woo oondhila ndhono dhuugulu uuleeleka. Oontokele dhina uugulu uuluudhe.

Aanamapya oyendji ohaya kwashilipaleke kutya iimeno yawo ayihe oya silwa oshimpwiyu nomukalo ngono haya tumu okashina okashona, oko kaye mo mepya, ka ka tale kutya iimeno oyili ngiini, ko taka thaaneke, yo aanamapya taye ya nee ya tale omathano ngano.

Oto kongo ehala lyoku thuwila, ehala mpono tovulu oku vululukila noku thuwitha po omwenyo goye? Inda nena pomahala ngono geli popepi nangoye , opo wu kiitalele nkene aantu yomuuyuni yeli aanongo moku eta po omahala gatya ngeyika.

Opo aantu ya taguluke omilonga ,iishana nenge omafuta ohaya longitha shono hatu ithana oombautu . Oombautu ohadhi tungwapo momukalo ngono kutya dho iha dhi ningine kohi yomeya.

Oombaanga odho dhimwe dho miimeno mbyono hayi pumbwa omeya ga gwana nawa. Aanamapya opo ya kwashilipaleke kutya oomboga dhawo odha mona omeya ga gwana nawa ohaya tula ominino dha lambalala kehe mpoka puna omidhi opo iimeno mbino yi tekelwe ko pomba inaayi pangelwa komuntu.

Momuthitu omo hatu mono iinima oyindji ngaashi andolo oko mithitu dhokowambo oto vulu oku adhamo ooshe, oto vulu oku adhamo oompundu ,oto vulu wo oku adhamo oontantahe ngoye to imonene wo iikuni .

Aantu mboka haya munu oohi, nenge mboka haya tekula oohi, ohaya kwashilipaleke kutya oya yoolola oohi dhawo, momukalo ngono haya tula, nenge haya nomele omahala gawo mono haya pungulile oohi dhawo.

Ombahe oyo okanamwenyo kothingo ondeendeeka nuugulu uushuushuuka. Ombahe oyi na omalwaala ga yoolokathana. Oyi na omalwaala omandjimbi nomalwaala ngoka ge elekela iihenguti ya kukuta.

Aanafaalama nenge aanamapya oyendji oye hole okukuna iima mbyoka ye na eyineekelo kutya otayi vulu oku ya pa oshimaliwa uuna ye yi teya. Oyendji oye hole okukuna oonyanga oshoka ohadhi ya etele oshimaliwa sha endelela.

Aantunoyendji unenen tuu momagumbo ngono gopamuthika gopandolopa nenge momagumbo mono gopashinanena oye hole iinima yawo ya longekidhwa nawa. Onkene mookombitha dhawo oto adha muna elongelo lyi li nawa, iinima ya tulwa nawa pomahala.

Momafuta ohamu adhika oodhila dhomaludhi nomaludhi mono mwakwatelwa oodhila ngaashi omapumputu, ookandoko nosho woo ookantokakanyandi.

Aanafalama yiikwamawawa unene ngele taya tekula iinamwenyo yawo mbino ohaya kala owala yafa taya tekula aantu omolwashono ohaya vulu okupopya niinamwenyo yawo , oyo ohaya vulu woo okwiipa iikulya yikale yakuta nawa.

Uuna aanafaalama yalongitha omambakumbaku opo yapupaleke evi lyawo ohaya tula mo nduno ominiko dhomeya opo dhitekele evi lyikale lyamuka nawa opo sho taye ya yaka kune mo iikunomwa yawo ohayi thikile owala tayi piti.

Oondjamba odho dhimwe dho miinamwenyo mbyono hayi kala momahala ngono ga gamenwa ngaashi mEtosha. Oondjamba odhi itaalwa kutya ohadhi ende dhili momukweyo na ihadhi kanduka uuna dha mono omuntu tazi komeho gadho.

Opo aanamapya oyendji ya ikaleke kokule niilonga oyindji ngaashi oku tekela iimeno, ohaya tula owala ominino dhomeya momikweyo dha lambalala mpoka pwa kunwa, opo ominino ndhino dhi wa pe oku tekela iimeno ku dho dhene.

Pomahala ngono haga kala ga ziza nawa nenge ge na iipalutha ya gwana nawa oha pu kala pu na iinamwenyo tayi monika nawa komalutu iinamwenyo tayi etitha olwiho yo iinamweyo wo tayi hokitha kutala momeho.

Aanafalama oyendji opo yakwashilipaleka kutya iimeno yawo ayihe oya mona omeya gagwana, ohaya tula ominino dhomeya dhili pomakota giimeno kehe opo uuna yapatulula koopomba ndhono oonene kehe oshimeno otashi mono omeya gethike pwaanga ga monika koshimeno oshikwawo.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala ogendji gomatalelepo mono mwakwatelwa oombuga . Oombuga odho omahala ngono omakukutu ihaga mono nnana omeya ga gwana molwaashoka omuloka gwokoombuga ohagu kala gwa ngambekwa.